Paɣa maa zaŋla kalabash maa n tooi kom maa niŋ beezin maa puuni ka bi bob bobga ka paɣa so ʒɛ o luɣuli ka yɛ liiga reed ka bob bobga ka yuundi luɣu shɛli polo ka shab kaɣa ʒɛ nyaangi maa diri fiila

Bi worila waa ka zaŋ chaɣasira chaɣasira mini yɛri n niŋ bi nuuni ni bi gbaya ni ka shɛli bɛ bi sheeni ka bi zaaha yɛ kɛntɛ nima ka zaŋ binyɛra n bob bi zuɣu ka shab nyaɣa binyɛra bɛ bi nyaanga ka nyɛ dabba ka bi zaa lahi piri namda yinsi

Paɣa maa chimdila waagashe ka ŋmaari waagashe maa n niŋdi bin maa puuni ka gbambili shɛli ʒɛ o luɣuli ka kpam bɛ gaɣali puuni ka waagashe maa shɛli tam buɣum maa zuɣu kurifooti zuɣu a yi lihi o nuzaa polo piɛɣu ʒɛmi ka paɣa maa lahi gbubi suwa ka kapu tam pila maa zuɣu

Bɛ maachiri mi ka bɛ zaa ye liiga yinsi ka gbibi filaaki yinsi ka do'so zaya ka gbibi o sua ka do'so gba zaa zaya ka gbibi marafa ka sheba gbibi tirampeti nima ka bɛ zaa ye liiga yinsi ka sheba ye bilaaki ka loori nima be bɛ nyaanga.

Galamsee doo maa ʒɛla kpaŋa ka yɛ liiga piɛlli ka nyaɣa baaji ka kuɣusi ayi ʒɛ nimaani ka kom maa daɣi ka bi zaaha liiga nim maa daɣi ka beezin nim biɛni ka shab kori tankpaɣu maa yirina ka tihi bɛ nimaani

paɣa maa dohiri'a binshɛɣʋ n niŋdi bia maa nolini kapaɣ maa gbaaigi bia maa noli kadi yaagi koŋ ma maa niŋ nosi maki ka gbaai poni ka ʒi kuɣ zuɣu ka so ʒi o liɣili zuɣu ka niŋ nosi maki ka pa sariga

Galamsee sait n bala ka tipa maa zaŋdi tankpaɣu maa yira ka ɛskavɛta maa tooi tankpaɣu maa ka bi zaa mali yira ka tihi bɛ nimaani shee ka bin doli palli maa zaa ka bi zaaha yira

Paɣa maa zaŋla labtop maa pa teebuli maa zuɣu ka dihiri labtop maa puuni a yi lihi sambanni loori nim maa chɛnimi ka paɣa maa ʒi kuɣu zuɣu ka gbaagi o zuɣu poni ka yɛ liiga bilaak ka ga wooch ka buku pa teebuli maa zuɣu

Anbirɛla nima zaɣ ʒiɛhi ka bi gbubili ka doo maa tabi o zuɣu n ʒiya ka yɛ liiga piɛlli ka naa maa ʒiya ka yɛ bansi mini kɛntɛ ka lara ka do so ʒi n baɣa o ka so gba zaa ʒiya n diri fiila nyaangi maa ni ka shan gba zaa lara

Doo maa zaŋdila bini tiri o ka pili zipiligu ka ga woochi ka do'so gba zaa deeri bini maa do'so sani ŋun gbibi politin baaji maa sani ka maaka pa teebuli maa zuɣu ka doo maa gbibi laɣari ka bɛ pili zipiligu ka do'so zaŋ bini yili o nyingoli ka do'so be o nyaanga ka bori ni o gari.

Tumtumdi bi maa ʒimi ka paɣa maa gbubi maaka ka tiriti whaait bood maa zuŋu ka foon nim pa teebuli maa zuɣu ka labtop nimgba paya ka sipiika gba zaa biɛni ka paɣa so yɛ liiga piinki ka gbubi pɛn o nuuni ka buku bɛ o tooni

Doo maa dola ashipti goro zuɣu ka kpa noosi maaki la bɛ zaŋ binyera niŋ o nuuni ka binyera maa sheŋa lahi pa o nuuni ka so za o nyaanga ka niŋ noosi maaki ka kpa ninkpara. maa o zuɣuni ka so gba zaa daari o ka kpa ninkpara ka niŋ noosi maaki.

Daani ka lori ʒɛya ka bi ʒi loori maa gbuni ka bin tili loori maa zuɣu paɣa maa koharila sima ni naanzuwa ka bi yaai yaai shɛli n pa ka bi diri fiila ka o yɛ liiga rɛd ka binyɛra biɛni biɛni